Ndimbuya utano, vari kubhuyira vantu ngezveutsanana, vakapfeka chivharamuromo, vakasimudza nyara.

Pane chigaba nebhokisi rine mufanikiso wemapapu, mubhokisi mune mutombo wemapapu.